Omuntu ngele to tungu egumbo lyoye oshiwanawa wutunge egumbo lyoye mokuti nenge mombuga kokule naantu. Molwaashoka omakukudhilo gaantu oha ga vulu okukala ogendji tage ku eta wukale ito vululukwa nawa.

Omahala ogendji gokutalela po kageli naana pokati kaantu, ashike ogeli momithitu, moombuga giikalekelwa kokule nomakudhilo shika oshaningwa woo opo aatalelipo yeye yavululukwe molwaashoka kiilongo hoka taya zi okuna nale omakudhilo ogendji.

Aanafaalama yomuuyuni wopaife kayeshi owala aanafaalama yiimuna ngaashi oondjuhwa, ashike yo ohaya vulu okugwedha mo oombaka. Oombaka ohadhi tulwa nduno mokandombe ke na omeya, moka hadhi yogo ethimbo nethimbo, dho tadhi pewa iikulya.

Ombuga, ehal limwe lya mbwalangandja nawa kondonga. Mombuga kamuna iimeno, kamuna iinamwenyo kakele kuukoko nuuyengele uushona wo pevi, mboka hawu vulu okuhupa monkalo ya tya ngeyi.

Omboga yomafo omanene ndjoka yi holike konyala ku kehe gumwe, ompu nokukuna nokusila oshimpwiyu. Shampa owala weyi tula mevi weyi kunu to kala hoyi pe omeya ga gwana ethimbo nethimbo, otayi koko owala.

Aanafalama oyendji oye etapo omukalo omuwanawa gwoku tekela iimeno yawo. Oya kogeke uumunino uushona komunino omunene, uumunino mbono owa takaana nenge wa langekwa moofola nohawu tekele iimeno ethimbo kehe.

Omamanya ngoka geli komukulofuta ogendji ohaga ende taga tatuka ethimbo nethimbo. Omeya ogena oonkondo dha pitilila ndhoka tadhi vulu oku dhenga emanya etali tatuka , tadhi vulu oku hoka emanya etali ningi ombululu.

Momakuti ogendji oto adha mo iinima oyindji ya yooloka, to mono nkene eshito lyoopala. Momakuti gamwe omuna uuthithiya wu li mevi mboka ha wu fuluka omeya. Omeya ngaka oha ga nuwa kiinamwenyo mbyoka yi li mehala moka.

Uuyuni sho wa humukomeho naantu oya tameke okweendathana aantu yamwe oya koneke kutya kiilongo yimwe okuna uuhi uushona mboka ihaawu koko. Uuhi mbuka ohawu kala wa fa uutekulwanamwenyo to vulu okuwutula mekende li na omeya e to kala howu pele mo iikulya.

Aanafaalama yoondjuhwa oye li melago. Unene tuu okulikola omayi molwaashoka ondjuhwa kehe esiku konyala otayi vala eyi. Unene tuu ndhoka hadhi pewa iikulya yopashinanena.

Epangelo lyaNamibia pamwe nuuministili womidhingoloko, oya tulapo oondjindikila dhananena kaayugo yomayego goompanda. Omuntu ota vulu okuya mondholongo uule woomvula omilongo mbali, ngele okwa adhika neyego lyompanda.

Oshimbungu oshinamwenyo shimwe oshiwanawa. Ihashi dhipaga iinamwenyo iikwawo ashike shimbungu oku hole okulya oonyama dhoka dha dhipagwa nale kiinamwenyo iikwawo. Otwaadha nduno ta shingowala noonkoshi nomatotongwe ya tegelela ga dhipage sho shilye.

Omuti oshinima shimwe shongushu nosha simana noonkondo. Momuti otovulu oku hongamo ombete yoye ndjoka yokulala. Komuti otakuzi oshipundi shokukuutuma niiyaha yokulila ohayi vulu okuza miiti.

Efundja ngele lya adha oshitopolwa shontumba, oosikola, uukilinika nenge uupangelogona, iipangelo, omagumbo, omagumbo, oositola dhokulanda iinima ohadhi kungululwa po komeya gefundja. Omeya gefundja oga nika oshiponga go ohaga etelele omikithi.

Aanafaalama ohaya tula iimeno yawo momatala nenge moothayila pethimbo lyuutalala shika ohashi gamene iimeno opo kayi kukute pethimbo lyuutalala opo kayisepo to yivule oku tulako iiyimati.

Oludhi lwoohi ndoka hatu ithana ta tuti oKashushu, oludhi lumwe olu kumithi. Oohi ndhika ohadhi humbata omayi gadho mokana, nuuna omunafaalama ahala oku kala tedhi munu, oha landa odhindji, eta kutha ndhoka dhina omayi, etega umbile momeya go taga koko.

Omahala goku talela po ogendji, ohaga kala taga monika nawa, gatya oondunda dha kumbwa nomwiidhi, iitaafula ya yalekeka, oombete dhokwa kola nuunshitwe mboka wuli mehala moka otawu ku fuula molwaashoka ha lundji nenge haaluhe hoyi mono.

Momiti ohamu hongwa iinima oyindji. Omiti nando hadhi tu pe omizile niiyimati yokulya, komiti ohaku kala ku na uupuka hawu vulu okuliwa ngaashi omagungu. Komiti ohaku zi wo iipundi niitaafula.

Aanafalama yoohi aantu yamwe yeli melago, molwaashoka oohi ohadhi ya zilile oshimaliwa shoku ikwatha. Oohi ndhika odhowo hadhi landithwa nenge hadhi telekwa momagumbo aantu opo ya lye.

Kominkulofuta oshindji okuna omamanya ashike kiitopolwa yimwe, okuna evi. Omamanya kominkulodhefuta ohage ya ko taga zilile mefuta, go ohaga kala nduno taga kungululwa kefuta ethimbo nethimbo.

Iimeno ngele yamene ohayi kala tayi monika nawa noonkondo nomofabulika ndhoka hadhi kunu iimeno nokukonakona nomashina uumeno ohaeu menekwa nduno tawu kuthwamo shampa wakoko, opo wu vule wukatsikwe mevi.

Aanafalama yiingulu ohaya tula iingulu yawo miinyingo, hoka he yeyi tulileko iikulya ethimbo nethimbo. Iingulu mbika ihayi yigwa na ohayi silwa oshimpwiyu nawa, nuuna ta koko ta ningi iinene ohayi dhipagwa, onyama yawo etayi ka landithwa.